Wannan hoton yana bada taƙaitaccen bayani don taimakon farko, don ƙonewa ko yankewa ga rabuwan ko wanne kaman haka shawarwari na farko dun ƙunewa na ɗaya a kurkure wajen ƙunan da ruwan sanyi wannan yana taimakawa wajen rage zafin fata da kuma sauƙaƙa raɗaɗi na biyu a sanya bandeji me tsafta sanya bandeji me tsafat yana kare ƙonewa daga ƙara kamuwa daga wasu cututtuka na uku a yawaita shanruwa wannan yana nufin kiyaye ƙonewan da kuma inganta waraka na huɗu shan maganin kasha raɗaɗi annan yana taimakawa wajen magance raɗaɗin ciwo da kuma rashin jin daɗi na biyar a kira likitoci wannan yana jaddda muhinmancin neman kulawan likita idan ƙunan yayi tsanani ko kuma ya mamaye wani wuri me yawa ga kuma taimakon farko dun yankewa na ɗaya a wanke raunin wannan yana tsaftace raunin da kuma rage haɗarin kamuwa da cuta na biyu a matse gyefen raunin na matse manba dun dakatar da zuban jini na uku akeshe kekeuna na rauni wannan yana rage haɗarin kamuwa da wasu cututtuka na huɗu a shafa badeji metsafta wannan yana ƙare kare yankan kuma yana ƙara samun waraka na biyar idan tsokoki ko jijiyoyi sunji rauni a kira likita wannan yana nuna muhinmancin niman kulawan likita idan yanka yashafi kwayoyin dake ciki wannan shawarwarin sunada sauƙin bi kuma suna bada jagora me muhinmanci dun magance ƙanan ƙonewa da kuma yankewa.

Wannan hoto yana nuna nau’ikan ciwon kai da wuraren da suke yawan faruwa ga bayanin kowane na ɗaya ciwon kai na damuwa ciwo ne wanda yake faruwa a goshi ko kewaye da kai, na biyu ciwon kai na migirate yawanci ciwo ne mai bugawa a gefe ɗaya na kai yana iya zama ɓangarori biyu. Na uku ciwon kai na hawan jini ciwo ne yana yawan jin shi a ɓangarori biyu na kai kuma ana iya bayyana shi da bugawa, na huɗu ciwon kai na closter ciwo ne mai tsanani a kusa da ido ɗaya so da yawa yana haifar da jan ido, hawaye, toshewar hanci ko kuma faɗuwar fatan ido a gefen da ya shafa, na biyar ciwon kai na synous ciwo ne wanda ke faruwa a goshi ƙunci ko gadar hanci, na shida ciwon kai bayan rauni ya fi bambanta game da raunin da ya faru. Na bakwai ciwon kai na TMJ ciwo ne a haɗin muƙamuƙi yankin haiƙali ko kuma bayan kuni, na takwas ciwon kai na ƙoƙari zai iya bambanta, amma sau da yawa yana faruwa ne yayin ko bayan motsa jiki na ƙarfi, na tara ciwon kai mai tsanani, ciwo mai tsanani na gagawa wanda ke kaiwa matsakaicin ƙarfi cikin daƙiƙa ana buƙatar ciwo.

Wannan hoto yana nuni ne da mutum mai damuwa wanda yake fama da rashin lafiya ta kwakwalwa yana da mahimmanci a tuna cewa wannan hoto wakilci ne kawai na rashin lafiya ta kwakwalwa kuma abubuwan da mutum ya fuskanta na iya bambanta sosai yayin da hoton zai iya nuna baƙin ciki ko damuwa. Yana da mahimmanci ka da a yi zaton game da yanayin tunanin wani bisa ga bayanarsa kawai, rashin lafiya na kwakwalwa yana da rikitarwa kuma sau da yawa ba a iya gane ta da wuri, idan kai ko wanda ka sani yana fama da matsala irin ta damuwa, neman taimako na ƙurare yana da mahimmanci dan saurin ganewar matsalar da kuma samun tallafi da ya dace. Ciwon hauka na nufin yanayi da dama suka shafi tunani ji ko halayar mutum, bari ku ƙara magana game da taɓin hankali gabaɗaya saboda ba zai iya ba da takamamen shawara na likita ko gano cutar ba, maudu’i ne kawai me sarƙaƙiya kuma mai mahimmanci amma yana da kyau a sani cewa ciwon hauka na nufin yanayi da dama da suka shafi tunani, ji ko halayar mutum ko abin da ya shafi wannan abubuwa duka, yana da mahimmanci a fahimci cewa rashin lafiyar kwakwalwa ba kasawa ba ce kuma ba alamar rauni ba ce.

Wannan hoton yana nuni da ganyeyeki daban-daban da aka busar, tushen itatuwa da sauran kayan ganye waɗanda ke nuni da rumbur mai maganin gargajiya a kan titi, hakan yana nuna amfanin su a maganin gargajiya, amma bari mu yi zurfi a cikin rawar da ganyayeki ke takarawa wajen maganin cututuka, ganyenyeki wajen maganin cututuka ta hanyoyi da yawa an yi amfani da ganyeyeki dan dalilan na magani. Tsawon duban shekaru kuma hakan na samar da tushen tsarin maganin gargajiya a dukan faɗin al’adu, matsayinsu a cikin maganin cututuka yana da amfani kuma ya ƙunshi dukan amfani na tarihi da kuma binciken kimiya tare da na zamani. Maganin gargajiya yana la’akari da mutum gabaɗaya gami da jin ɗadin jikinsu, tunaninsu ko kuma ruhinsu, sau da yawa ana zaɓar magungunan ganye bisa ga tsarin mutum da kuma rashin daidaituwa da ake gani a cikin tsarin su, ana warkar da cututuka da dama ta hanyar gargajiya musali, ana amfani da tafarnuwa wajen magance ciwon hawan jini haka kuma ana iya amfani da ganyen kurku wajen magance ciwon sugar da kuma sauransu.

Wannan hoton yana bada taƙaitacen bayani game da ciwon sida, yadda yake yaɗuwa da kuma hanyoyin da za a bi domin samun kariya daga cutan. Shin mece ce ma ciwon sida? Ciwon sida wata kwayar cuta ce dake kaiwa tsarin garkuwar jikin mutum hari musamman tana afkawa kwayoyi waɗanda ke da muhimmanci dan yaƙi da kamuwa da cuta a jikin ɗan’Adam, matsayi mafi girma na kamuwa da cutar HIV yana faruwa ne lokacin da tsarin garkuwar jiki ya lalace sosai hakan yana sa mutum su kamu da cututuka masu yawa. Ana kamuwa da cutar HIV ta hanya mafiyawa kamar ta hanyar jima’i ciki da kuma raba allura da kuma hanyar ƙarin jini. Muhimman bayani a nan wannan hoton kuma ya ƙara nuni da hanyoyin da yaɗuwa ba su yiwu wa musali ta hanyar taɓawa ba a yaɗa HIV ta hanyar mu’amala ta yau da kullum kamar taɓawa musabaha ko kuma runguma, ta hanyar abinci ba a yaɗa HIV, ta hanyar abinci ko kuma ruwa haka ta hanyar sunbata mai ƙarfi tare da musayar miyau. Yana da ƙaramin haɗari sannan sunbata na yau da kullum ba shi da haɗari haka wurin zama na bayan gida, raba kayan abinci da dai sauransu.

Wannan hoto yana amfanin da wakilcin zane na mutum mai yiwuwa mace ce tare da jerin kibiyoyi da alamun plus da minus a kusa da su, wannan yana nuna yanayin jujuyawa da kuma yiwuwar haɗari na hormones lokacin da ba su daidaita ba, wannan salon a zane-zane ya ɗan yi kama da na tunani wanda abu ne na yau da kullum lokacin da ake nuna tsarin halita na cikin jikin ɗan’Adam. Shin mene ne hormonal in balance? Rashin daidaituwar hormone na iya samo asali daga dalilai daban-daban kuma yana da muhimmanci a fahimci cewa wannan matsalar tana iya shafar maza da mata duka kodayake wasu rashin daidaituwa sun fi yawa a cikin jinsi na mata, sauya-sauye na halita na kawo matsalar rashin daidaituwar hormone na ɗaya balaga, na biyu haila wajen mata, na uku ɗaukar ciki, na biyar denawa haila wajen mata da suka manyanta da kuma mabiya tsufa maza da mata, duka suna fuskantar wasu matakai na raguwar hormone tare da tsufa. A cikin maza matakan testestoron na iya raguwa haka kuma a jikin mata yayin da mace ke fuskantar tsufa tana iya samun raguwar oestrogen a cikin jikinta.

Wannan hoton yana bayyana gajimari ne na kalmomi tare da asibiti a matsayin babban kalama ma yi mahinamanci duka sauran kalmomin suna da alaƙa da asibitoci kula da lafiya da kuma saitunan likita, yana wakiltan gani na ra’ayoyi da kuma sharuɗɗa daban-daban da ke da alaƙa da asibiti. Ga taƙaitacen bayani da nau’okan kalmomi da abin da suke nifi na ɗaya kwararrun likitoci, ma’aikatan jinya, kwararre kulawa paramedics wannan kalmomin suna wakiltan mutane da ke aiki a asibitoci kuma suna ba da kulawan likita. Na biyu hanyoyin likita, tiyata, magani, jinya, asibiti, taimakon gwaninta, murmurewa waɗan ayyukan suna da alaƙa da irin ayyukan da ake ɗauka don gano cutan, magancewa don warkar da maralafita. N a uku, wurare da kuma sassa kamar su word, asibiti, lafiya, marasa lafiya, korido, gini, waje, ciki, waɗannan wurare a ciki ko kuma waɗanda ke da alaƙa da asibiti. Na huɗu kayan aiki, kayan aiki Kaman su satytuscup, keken guragu, motar asibiti, gado, waɗannan kayan aiki ne da kuma ake anfani da su a kuma asibitoci. Na biyar yanayi rashin lafiya, rauni, gaggawa, rikici, rashin lafiya, hatsari, naƙasa, damuwa waɗannan kalmomin suna kwatanta yanayi da kuma yanayin da ake kawo mutane asibiti. Na shida ayyuka kulawa, murmurewa, aminci, tsafta wa’yannan muhinmanci fanoni na ayyukan asibiti da kuma lafiyan marasa lafiya. Girman kalmomin daban-daban suna nuna yawansu ko kuma babban jigonsu a asibiti, mafi girman kalaman, mafi mahinmanci da kuma ra’ayi, shirya kalmomin a cikin tsari me kama da gajimari hanya ce ta gamagari domin wakiltan gani na saitin ra’ayoyi masu alaƙa, ana iya anfani da wannan hoton saudayawa domin alaman talalace-tallace ga asibitoci ko ƙungiyoyin kula da lafiya, ana iya kuma anfani da shi a cikin gabatarwa ko wallafe-wallafe, ana iya anfani da shi a zane na yanar gizo a matsayin abin zane, ana iya kuma bayyana fasaha a matsayin wani ɓangare na fasahan digital.

Wannan hoto ya ƙunshi rubutun agaji na farko ga matsalar shaƙewa kuma yana ba da umurni kan yadda za a taimakawa wanda ke cikin matsalar, an shawarci da ba da bugun baya aƙala sau biyar tsakanin kafaɗun mutumin da ya shaƙe da duddugen hannu. Sannan kuma hoton ya ambaci postarazim daga inshoki science sauce yana kuma nuna cewa postace kawai ko kuma bugun da ya shafi bayanan agaji na farko shin meke kawo matsalar shaƙewa? Shaƙewa na faruwa ne lokacin da wani abu ya toshe hanyar iska zuwa hunhu wannan toshewar na iya faruwa a kowane mataki na hanyar iska daga baki da maƙogwaro har zuwa bututun iska. Ga wasu abubuwan dake haifar da toshewar numfashi: musali haɗiye abinci masu girma, na biyu yin magana da dariya yayin da ake cin abinci, na uku cin abincin da sauri, sannan kuma akwai wasu abinci da sun fi sauƙin haifar da wannan matsalan kamar su inibi, kwayoyi, alewa mai tauri da kuma abinci mai danƙo kamar mangyaɗa musamman a wajen ƙana nan yara ko mutanen dake da wahalar haɗiye abinci.

Wannan hoto yana nuni ne da karyewar ƙashi da kuma ire-iren karaya. Karyewar ƙashi tsagewa ko fashewa a cikin kashi ɗaya suna iya faruwa saboda dalilai daban-daban, galibi daga rauni kamar faɗuwa haɗarin mota ko raunin wasanni nau’in karyewar ya dogara da ƙarfin da ake amfani da shi da kuma yanayin ƙashi. Ga wasu nau’ikan karyewar ƙashin kamar haka: na ɗaya transfer structure wato karyewar ƙashi dake faruwa a daidai tsakiyar ƙafa, na biyu kuma oblichfracture wato karyewar wanda yake a karkace. Na uku spidal fracture shi ne karyewa wanda yake a kewaye wanda galibi yakan haifar da rauni mai kewaya na huɗu kuma communitate fracture shi ne karyewar ƙashi gunduwa. Gunduwa ƙshin yana karyewa zuwa gunguwa gunduwa uku ko kuma fiye da haka, na biyar segmental fracture wato karyewar sashe akwai nau’ikan karyewar guda biyu ko fiye a cikin ƙashi ɗaya kuma suna kebe da sashe na shida, closeto fracture wato shi ne karyewar da ana karaya kuma fata ko tsoka na shiga a cikin ƙashin da ya karye.

Wannan hutu yana nuna wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da tubalai guda huɗu wanda ke ɗauke da rubutun taimakama naka garkuwan jikin a jere a kusa da shi, hotun a fili yana da alama taimakama naka garkuwan jikin kuma rubutun ya jaddada samar da tallafi ko taimako a gareshi. Shin wani hanya za a bi domin ƙara ma garkuwan jiki inganci? Na ɗaya ta hanyan cin abinci me kyau: mayar da hankali kan ‘ya’yan iya tuwa, kayan lanbu da kuma hatsi. Na biyu ta hanyan samun bacci me inganci: wannan yana nufin samun sa’oi aƙalla bakwai zuwa tara na barci mai kyau akowane dare. Na uku ta hanyan gudanar da damuwa: wannan yana nufin a yi anfani da dubarun shaƙatawa kamar su: tunani ko yoga. Na biyar motsa jiki akai-akai: shi wannan yana nufin aƙalla mintina talatin na motsa jiki matsakaici a yawancin ranaku na mako. Na biyar kiyaye nau’ka ko lafiya: ƙiba na iya raunana tsarin garkuwan jiki. Na shida ka da a sha taba: shan taba yana lalata tsarin garkuwan jiki. Na bakwai iyakance barasa: yawan shan barasa yana raunana tsarin garkuwan jikin mutum, sannan kuma a kiyaye tsafta, wanke hannuwanku akai-akai, yin anfani da sabulu da ruwa musanman kafin cin abinci da kuma bayan kasancewa wuraren da jama’a suke.

Wannan hoton yana nuna mayar da hankali kan riga kafi wanda shi ne tsarin da yake sa mutun ya sama garkuwa daga cuta ta hanyan yin alluran rigakafi. Rigakafi wani tsari ne dake kare mutane daga cututtuka daga yaɗuwa ta hanyan ƙarfafa tsarin garkuwansu don samar da kwayoyin rigakafi, tsarina me muhinmanci na lafiyan jama’a wanda aka raba da cetun rayuka da kuma rage yawan cututtuka masu tsanani dake haifar da mutuwa. Ga taƙaitaccen bayani dangane da muhinman al’amura yanda rigakafi ke aiki, rigakafi yana gudanar da rauni ko rashin aiki na kwayoyin cuta ko kuma wani ɓangare nashi kaman sinadaren protein ko yanki na kayan kwayoyin halitta na ciki, wannan bayyanan yana ba da daman tsarin jiki don gane kwayoyin cuta a matsayin baƙi ko ya haifar da martini, tsarin garkuwan jiki yana tuna wannan kamuwa da kwayar cutan kuma idan mutum ya ƙara kamuwa da wannan kwayar cutan nan gaba. Tsarin garkuwan jiki zai iya samar da kwayoyin rigakafi da sauri da kuma yanda ya kamata don yaƙanta, yana kuma hana rashin lafiya ko kuma rage tsananinsa. Nau’ikan rigakafi, rigakafi mai aiki da kuma rigakafi mara aiki, wannan ya ƙunshi gudanar da alluran rigakafi wanda ke ƙarfafa jiki, samar da kwayoyin rigakafinsa, wannan nau’ikan rigakafin yawanci yana daɗewa wani lokaci har ma har abada misali sun haɗa: da alluran rigakafi na miseals, noms, rabinda, polio da kuma chikinfox. Rigakafi mara aiki wannan ya ƙunshi gudanar da kwayoyin rigakafi wani mutun ko dabba ya samar wannan yana bada kariya nan take amma na ɗan lokaci ne misalai sun haɗa da ba da iminognopin ko wanda ya kamu da hypertises A ko tetanus, rigakafi na ɗaya daga cikin mafi mahinmanci kuma har da tasirin matakan kiwon lafiyan jama’a da ake samu yana kare mutane, al’ummumi da ƙarni masu zuwa daga cututtuka da za a iya kariya, ci gaba da yawan rigakafi yana da muhinmanci don hana ɓarkewa da kuma tabbatar da tsaron lafiyan duniya.

Wannan hotun yana nuna tsarin kula da ruwa, musanman tsarin tace ruwa gabaɗaya na gida na water guide. Ga muhinman abubuwa da aka ɗauka a cikin hoton. Na ɗaya tace ruwa na gabaɗaya gida, hoton yana nuna tsarin gabaɗaya na gida, ma’ana yana kula da duk ruwan dake shiga gidan ba wai kawai iya ruwa a wuri ɗaya ba har matatan fanfo. Na biyu tace me matakai da yawa, kasancewan matattara na farko manyan tankuna yana nuna tsarin tace matakai da yawa don cire gurɓatattun abubuwa daban-daban da kuma inganta ruwan. Na uku tankin birain yana nuna cewa tsarin ya haɗa da ikon daɗaɗa ruwan da kuma rage masa garɗi. Tsaftace ruwa yana takarawan gani wajen kare lafiyan garkuwan jikin mutum, misali rashin tsaftace ruwa yana iya kawo cutan kwalara da kuma sauran cututtukan ciki kai har ma da na fata. Ku ci gaba da kula da tsaftace ruwan cikin gidanku da kuma wanda kuke anfani da shi.

Wannan hoto yana magana ne akan shayar da nono na musanman ma’ana bama jariri nono kawai, ba sauran ruwa ko abinci mai ƙarfi, saidai magungunan da aka rubuta. Yana da matuƙar mahinmanci wa jarirai da uwaye musanaman a cikin watanni shida na farko na rayuwa, ga dalilan da ya sa; nono an ƙera shi dai-dai gwar-gwado don biyan buƙatun abinci mai gina jiki na jariri a cikin watanni shidan farko na rayuwa ya ƙunshi daidaitaccen ma’auni na vitamin, ma’adanai, sinadarai mai da carbohydrate ya kuma ƙunshi anti bodies da sauran abubuwan garkuwan jiki waɗanda ke taimakawa wajen kare jarirai daga kamuwa da cuta. Nono yana cike da anti bodies waɗanda ke taimakawa wajen kare jarirai daga cututtuka na yau da kullon kaman gudawa, cututtukan nunfashi, da kuma cuttukan kunnni. Wannan kariya yana da muhinmanci musanman a cikin watanni na farko lokacin da tsarin garkuwan jiki na jariri ke cigaba, jariri da ake shawarwa nono na musanman suna da ƙarancin haɗari na kamuwa da cututtuka da yawa idan aka kwatanta da jarirai da ake shayar da su da madara.

Wannan hoton abu ne mai sauƙi anman me tasiri don tunatar da mutum da ya ba da fifiko da kula da kansa, saƙo ne da ke ƙarfafa me kallo ka da ya manta da buƙatunsa da kuma jin daɗin da kuma matsalolin rayuwa na yau da kullon, anfani da takardun tinatarwa, yana ba da yanayi na yau da kullon da kuma na sirri bar wasika da aka bari wa kanka ko kuma me tinatarwa me sauƙi daga aboki. Ana iya anfani da wannan hoton ta hanyoyi daban-daban, kamarsu kafar sadarwan jama’a a matsayin ƙaramar magana me ban sha’awa ko kuma tinatarwa me alaƙa da lafiyan hankali da kuma kula da kai, ana kuma iya anfani da wannan hoton a shafikan yanan gizo ko labarai don nuna mahinmanci game da kula da kai, daidaita rayuwa. Ana iya kuma gabatarwa kuma da wannan hoton a matsayin kayan gani lokacin tattaunawa akan batutuwa da suka shafi sarrafa damuwa ko jin daɗi, ana kuma iya anfani da wannan ga keɓabbu a matsayin tinatarwa na digital akan tebur na me kwanfuta ko kuma kallon waya. Hoton saƙon da ke ciki kai tsaye ya kasance me sauƙi kuma me tasiri, kira ne me muhinmanci don yin aiki don ba da fifiko da kuma kula da kai, kuma a tuna cewa kula da kai yana da muhinmanci.

Wannan hoto yana nuna tsofaffin ma’aurata sunriƙe hannayensu a ofishin likita yana nuna wani yanayi dake nuna tsofaffin ma’aurata wata ƙila suna neman shawaran likita ko tallafi tare game da rashin haihuwa. Jiya na rashin haihuwa ya ƙunshi hanyoyi daban-daban likita wanda aka ƙera don tallafawa mutane ma’aurata su sama ciki takamanmen jiya da aka ba da shawaran ya dogara ne akan rashin haihuwa wanda zai iya shafan ko ɗai abokin tarayya ɗaya ko duka biyun. Ga taƙaitaccen bayani game da hanyoyin da aka saba, hanyoiyin gaba ɗaya, canje-canje na rayuwa a wasu lokutan canje-canje na tsawon rayuwa kamar nasu rage nauyi, dena shan taba da kuma sarrafa damuwa na iya inganta haihuwa, muhinman abubuwan da ya kamata a yi la’akari da su shi ne: ganewa shi ne mafari gane dalilin rashin haihuwa yana da mahinmanci don ƙayyade mafi kyawon magani da za a sha, mafi kyawon magani don rashin haihuwa zai bambanta dangane da takamanmaen yanayin mutum ko kuma ma’aurata. Sannan kuma cimma nasara ga jiya na rashin haihuwa ya bambanta danagane da nau’in jiya, shekarun mutanen da kuma sauran abubuwa.

Wannan hoto yana nuni da me alaƙa da ayyukan jinya a gida dan haka hoton me yuyuwa ya nuna wani yanayi me alaƙa da wanda ke nufin ayyukan ciwon lafiya wanda ake bayar wa majinyaci a gidansa, wannan ayyukan na iya zama daga taimako na asali daga ayyukan rayuwa na yau da kullon zuwa ƙwararrun kulawan jinya ga wasu abubuwan da za a iya nunawa a cikin irin wannan hoton. Na ɗaya ma’aikaciyan jinya ko wani kwararren ma’ikacin kiwon lafiyta. Na biyu majinyaci a gidansa, wannan zai iya zama tsoho ko tsohowa wanda ke murmurewa daga tiyata ko kuma mutum mai ciwo na kullon. Na uku kayan aikin likita wannan na iya haɗawa da abubuwa kaman kuf ɗin hawan jini me tafiya ko gadan asibiti. Na huɗu ayyukan rayuwa na yau da kullon, hoton zai iya nuna ma’ikaciyan jinya tana taimakawa wajen wanka, sanya tufafi, tunatarwa game da magani da kuma shirya abinci. Kwararrun kulawan jinya yana kuma iya kulawan nauyi, sarrafa magunguna, ko saka idano akan muhinman alamomi, ainihin hoto me alaƙa da service na nursing a gida zai yi niyyan waƙiltan ra’ayin kiwon lafiya na kwararru da ake bayarwa a wurin zama na majinyaci.

Wannan hoto yana nuni da ƙaramar yarinya yayin da ake ciyar da ita, rubutun dake cikin hoton yana nuni da ciyar da abinci ne me inganci, wannan jimlan tana nufin tsarin gabatar da abinci me inganci da ruwa ga jariri tare da nono. Yawanci yana farawa kusan watanni shida, wani muhinmin matakine a cikin rayuwan jariri yayin da suke sauyawa daga dogara kawai akan nono da kuma abinci me gina jiki zuwa cin wasu abinci, kalman me inganci ta jadda cewa waɗannan abincin ana yi nufinsu ƙara nono ba su maye gurbinsu gabaɗaya ba aƙalla ba da farko ba. Ga bayanai game da ciyar da abinci me inganci yawanci sun haɗa da batutuwa kaman haka: na ɗaya lokacin da za a fara shekarun da aka ba da shawaran don fara gabatar da abinci me inganci sau da yawa kusan watanni shida ne. Na biyu nau’ikan abinci da za a bayar, abinci na farko da ya dace kuma nau’ikan abinci da yanda za a gabatar da nau’ukan abincin daban-daban a hankali. Na uku yanda ake ciyarwa na huɗu cigaba da shayarwa, muhinmancin cigaba da shayarwa na tare da cin abincin a lokaci ɗaya yana da inganci. Na biyar tsafta da kuma inganci.

Wannan hton yana bayani ne ga wasu matakan kariya da kiyayewa daga yaɗuwan cututtuka. Na ɗaya wanke hannu, wanke hanu akai akai da sabulo da ruwa na ƙalla da ƙiƙa ashirin na ɗaya daga cikin hanyoyi mafi inganci da hana yaɗuwan cututtuka. Na biyu tsaftan nunfashi, rufe bakinka da hancinka da tsunma ko giwan hannunka lokacin da kake tari ko atishawa sannan ka jefar da tsinman nandanan sannan ka wanke hannuwanka bayan haka. Na uku tsaftan muhalli tsaftace da kashe kwayoyin cuta zubar da shawa da shara da kyau sannan kuma a tabbatar da samun iska me kyau a cikin wuraren da ke cikin gida don rage yawan kwayoyin cuta da ke yawo. Nisantan jiki da keɓewa, kiyaye tazara daga wasu musanman waɗanda ke rashin lafiya don rage haɗarin yaɗuwan cuta, zama a gida lokaci da ba ku da lafiya sannan kuma da keɓewa idan kuna da cuta me yaɗuwa bin umurnin mai kula da lafiya da keɓewa don hana yaɗuwa. Amintattun hanyoyin sarrafa abinci da kuma rigakafi, a yi rigakafi akan cututtuka masu yaɗuwa da za a iya rigakafinsu kamansu mura da covid-19. Rigakafi hanya ce mai aminci da inganci don kare kanka da wasu daga kamuwa da cututtuka.

Wannan hoton yana bayani ne game da rashin nasaran shayarwa, bari mu fassara abun da za mu iya fahimta daga wa’yannan abubuwan. Rashin nasaran shayarwa shi ne babban jigo kuma yana yan cewa hoton me yuyuwa yana magana ne game da yanayin likita inda uwa zat a iya samar da isashen nono ko kuma ba ta iya shayarwa yanda ya kamata wa’yannan lanbobin wanda suka gabata cikin da’irori masu lanba me yuwowa suna wakiltan muhinman ƙididdiga ko gaskiya me alƙa da rashin shayarwan, yayinda ba mu san ainihin muhallin ba tare da ƙarin bayani. Ga wasu abubuwa kaman haka: ko yaya haɗuwa da rashin shayarwa tare da wa’yannan abubuwan lanbobi da ƙarfi yana nuna bayanai da kuma muhinman bayanai da wa’yannan batun likita, yana da mahinmanci a lura da rashin nasaran shayarwa na iya samun dalilai daban-daban kuma yana buƙatan dacewan ganewa da kuma tallafi daga kwararrun likitoci. Idan ku ko wani da kuka sani yana fuskantan matsaloli tare da shayarwa ko rashin nasaran shayarwa neman jagora daga likita da kuma mashawarcin shayarwa yana da mahinmanci.

Wannan hoton a bayyane yana nuna nau’ikan abinci da aka saba dangantawa da abinci me kancin carbohydrate tare da rubutun lokaldite a allo ga fassaran abin da za mu iya gani a hoton. Abinci, hoton ya ƙunshi kayan lanbu da furotin iri-iri gami da kifi, kwai, kayan lanbu kamarsu burukli, karas, da tumatur, ‘ya’yan itatuwa kamansu lemunzaƙi da afful sannan kuma an rubuta kalaman low cam a ciki da farin alli, hakanan akwai ma’aunin tafe me launin kure da log bell me ruwan hoda yana nuna maida hankali kan lafiyan gaba ɗaya da kuma motsa jiki bayan cin abinci. Hoton wakilcine na gani na ainihin abubuwan dake cikin abinci me ƙarancin carbohydrate.ana iya anfani da irn wannan hoton cikin yanayi daban daban kamarsu haka: labarai ko rubutun ra’ayina a yanar gizo don kwatanta yanayin abinci ƙarancin kaf mara samar da misali da gani na binci me kyau ana iya kuma anfani da shi ma shafukan yanan gizo ko ƙofofin watsa labaru dun haɓɓaka gike-girke me ƙarancin cab ko shirye-shiryen abinci ana kuma iya anfani da shi don kayan ilimi wajen kular da mutane game da cin abinci me ƙarancin cab da kuma zaɓuɓɓukan abinci masu kyau.

Wannan hoton ya ƙunshi rubutu kaman haka masana kimiya a ƙarshe sungano dalilin da yasa suke kamuwa da rashin lafiya a yanayin sanyi wannan kanun labaran yanayin bayanine akan kuskuren fahimta game da alƙan dake tsakanin yanayin sanyi da rashin lafiya yana nuna cewa masana kimiya kwannanan sun gamo alaƙa kai tsaye sannan yana nuna kai tsaye yana nuana yanayin sanyi haka yanasa mutane suyi rashin lafiya koyaya wannan sauwaƙaƙen bayani na alaƙa mafi rikitarwa ga fassaran kuskuren fahimta da kuma wanda tafi dacewa kuskuren fahimta mafi yawan mutane sunyi imani cewa kasancea cikin yanayin sanyi yana haifar da cututtuka kaman haka sanyi da kuma sauran cututtukan nunfashi mutane sukan faɗi abubuwa kaman haka na kamu da murane saboda na fita ba tare da rigaba gaskiya yananin sanyi da kansa baya haifar da wa’yannan cutukan kai tsaye mura da kuma sanyi suna haifar da kwayoyin cuta bata hanyar zafin jikiba koyaya abubuwa da yawa sukeda alaƙa da yanayin sanyiba suna taimakawa da ƙaruwan yaɗuwan wa’yannan cututtukan alokacin yanayin sanyi mutane sukanfi zama a gida kusa da juna wannan yana sauwaƙa ma kwayoyin cuta yaɗuwa daga mutun zuwa mutun wasu kwayoyin cuta gami da rani virus dake haifar da mura suna rayuwa kuma suna yaɗuwa yanda yakamata cikin yanayin sanyi wannan yana nufin zasu cigaba da wanzuwa a cikin muhalli na tsawan lokaci kuma yana ƙara yohuwan yaɗuwa wasu nazarin sunnunwa cewa ksancea cikin yanayin sanyi naiya ɗan raunana yanayin garkuwan jiki yana kuma sauƙaƙama kwayoyin cuta su mamaye jikin ɗan adam ko yaya haryanzon acigaba da bincike a kan hakan.